N nyɛ daabihi daabihi maa ʒila daa puuni daa bihi maa nyaanga loori titali n ʒɛya daa bihi maa shab koharila sima ka shab kohari tuya ka shab mii kohari naanzuwa

Daani n boŋo daa maa puuni palli domi ka Loori nim biɛni n ti pahi moto nima ka ninsal nim gba biɛni ka ninsal shab ʒiya kohari kpakpa ka do so pili kaapu piɛlli chɛni ni o ti da kpakpa maa shɛli nyu

Paɣasari bili so ŋun boɣu bɛ zuɣusaa ŋo n nyɛ ŋun daa kpuɣi kali zaashee maa niraba ayi shab ban ƶɛ o nudirigu ŋo mii n nyɛ ban daa yɛn too o kpaŋmaŋ pini nachimbili so ŋun ʒɛ o nyaangi ŋo n nyɛ ŋun daa gbubi jaashee maa ka di chɛni viɛnyɛlinga

Laa n ʒɛya laa maa puuni bindirigu biɛni boraadɛ biɛni n ti pahi zaham ni manʒa ni nyaaduwa n ti pahi gali kpula ata laa maa tamla teebuli zuɣu

N nyɛ moɣali moɣali maa puuni tihi biɛni mi ka naan chɛ kom maa zuɣu ŋarim dibaayi n biɛmi ŋarim dibaayi maa puuni niraba anu n biɛni n ti pahi piɛri ayi

Ti yi kana ti lihi nyoŋ nim n boŋo bi ni booni shab Kanbonsi la bi laɣammi ni bi di bi chuɣu dabba maa ŋmɛrila gungona ka paɣaba maa mii wora ka sokam zaa niŋ suhupiɛlli

Shinshaɣu n bɔŋɔ shinshaɣu maa puuni baanjira damgibu shee biɛni mi ni niɛma niŋbu shee n ti pahi furila nim ayi ni diɣi ni silmiin kafuna ni noli paɣabu shee noli paɣabu shee maa bi kpabila boduwa nim ayi pa

Saa n mi ka sarati niŋ ka duu lu n lee du chɛɣu ka sokamo zaa yi n zo ka chɛ duri maa ka di yi pa laa di ni tiba dansi

Daani n boŋo daa maa puuni paɣaba maa sala jatalɛm n ʒi di loŋni n kohari bi binyɛra ka niraba chɛni palli maa zuɣu bi koharila Boraadɛ ka shab kohari naanzuwa ka shab kohari alibarisa ka shab mii kohari zaham